Vaar guoluu zie laa kyɛ. Kaa dakuuri me na e dɔzɔŋ. Kaa ba mine su kparoŋ kaa e ye ee dɔzɔŋ. Kyɛ kyɛre ka dɔɔ kaŋ meŋ gūū meŋ su kparoŋ.

kõɔ ɔmmo zie la a kyɛ ka dɔbɔ ne pɔgeba lantaa ka ba mine su kpare zeere, ka ba mine meŋ taa oraba sɔgelɔ, ka ba mine meŋ taa oraba zeere, pãã de ne oraba sɔg.. peɛle. kyɛ ka bamine su kare peɛle.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

Naasaaldɔbɔ la are, ka ba mine zeŋ teŋɛ, ka ba mine gbi dumo ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine vɔgle zupilpeɛle ka ba mine vɔgle zupilsɔglɔ ka kũũ daga biŋ ba sogɔŋ.

Yɛre laŋɛɛ taa ba ŋmendie poɔ a puoro ka bamine a gbi dume a kyɛ puoro ka bamine meŋ naŋ are sazuŋ ka bamine meŋ su kpare sɔgelɔ ka bamine su kpare peɛle.

Mui ne bɛŋ la ka ba biŋ laa poɔ. A laa eɛ pelaa. Kaa a mui a taa vaar, a taa laalea, a taa ee nɛne, a pãã de ne zeɛr.

Dɔbaayoɔ la lantaa a do be a solapanɛl zu. K'a kaŋ be teŋɛsoɔ a su kparpelaa kyɛ pãã seɛ kursɔɔla kyɛ ba vɔɔle zupildɔzɔŋ. Kyɛ ka ba su kparpeɛl.

Lɔɔre maaloo zie la a kyɛ ka lɔre zagra a p… a lantaa a gbontaa ka lɔpeɛle gaŋ ka lɔzeere meŋ naŋ gaŋ. A lɔɔrere naŋ pake a ba poɔra zaa.

Noba yaga zaa la a zeŋaa die poɔ. Bibiiri bayi la zeŋ teŋɛ, ka kaŋ are sayeni, ka dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a su kpare zeɛ, kyɛ ka pɔge kaŋ meŋ are, a pɛgele bie. Ka…